Budu maati, budu yaa mayate, budunna horosi maati ,budu sayisano horosinna ,bude mayira sayinsanni ,bude ayiira sayinsanni ,budu maati, budu yaanno qaali mayi qoonqo amadino ?

darama yaa mayyaate hara yaa mayyaate? daa''atto yaa mayyaate? qoleno darama yaa mayyaate? tenne hara darama woyi daa''attote horose maati? mayi horo uyitanno?

Biifisa yaa mayyaate? Maa biifinsanni? Mayira biifinsanni? Mayira biinfanni? ayiti biifannohu? Biinfe mayi horo afi'nanni? Maati biinfanni?

Agatto maato Agattote horo maati agatto mayinni loonsanni agatto mayira anganni agatto mama afantanno agatto aga hoongummoro mayi gawajjo noonke agatto maa uyitannonke

Daganna maate daganna maate maati daganna maate mama afantanno daga yaa mayyaate maate yaa mayyaate lamenka badannonsari maati daga gobbate mayi horo uyitanno maatete mayi horo noonsa

Poletika yaa mayyaate? poletikaho horo noosi? polotiku gawajjanno. polotiku maati? polotikaho horo noosi? poloyiku maa aanno?

Muuziiu maati? muuziiu loosannohu maati? muuziiu mayi horo aanno muuziiqu yaannori isi maati? muuziiqu yaa qaalu isi maati? muuziiqa maayiinni loonsoonni? muuziiqa hiittoonni godo'linanni, muuziiqu maayi horo aanno?

Babbaxino dani uduunnichi maati? Babbaxino dani uduunnicho maayiinni loonsanni, Babbaxino dani uduunnichi mayi horo aanno? Babbaxino dani uduunnichi massanno? Babbaxino dani uduunnichi yaanno qaali qaale amadino?

Adawu agaraano, adawu agaraano yaa mayyaate, adawu agaraano maayi horo uyittano, adawa agara hoongiro maayi gawajjo no, adawu maati isi?

Biifisa biifisa yaa mayyaate biifisa maa biifinsanni mayi horo afi'nanni maaho horo uyitanno biifisa maa biifinsanni biifisa yaanno qaali me'e qoonqo amadino

Minenna gallanni mine yaanno yaate minehono gallani mine yaate badooshu noosi? Mineho yaa Mayyaate? galanni mine yaa Mayyaate? Horo noonisa lamunikura? mayi xaadisannonisa? gallanni mine mayinni loonissanni?

Elekitironikise elekitironikise maati lowontanni mama horoonsi'nanni elekitironikise horo calla uuyitannonso gawajjono abbitanno? Elekitironikise mama mama horoonsi'nanni

Amma'no amma'no maati amma'no me'u daniti no amma'no maa amma'nanni amma'note yinanni woyite amma'no mayi horo uyitano amma'no me'u gariti no amma'nitannori ayee'ooti amma'no mama afantanno